Ŋutsu aɖe nye ya tɔ ɖe mɔto elé gaŋkui ɖe asi do afɔkpa yibɔ, dzɛ̃ le eme woɖo ge ɖa sugbɔ le ta nɛ ŋuwo le eƒe axa dzi gbogbo za, ɖewo le megbe kple ŋgɔ nɛ.

Teƒe gã ɖe ya ŋuwo le, amewo le afi ma gidigidigidi, mototɔwo wole afi ma, eŋuwo zɔzɔm ati gã aɖe le eŋuwo ƒe axa dzi, mototɔwo le atia te.

Amewo le akɔdaƒe wole akɔ dam, amewo tɔ, akɔdala ɖeka kɔ, nyɔnua kɔ akɔdagbalẽ le nugoe me dem, etɔ ɖe nugoa me le nugoa me dem.

Amewo le aƒuto. Ame eve kpla bagi. Ɖeka do awu dzɛ̃. Kplɔ̃ aɖewo le wogbɔ. Wole asem kam le kea me.

Yevuwo woƒe ame ɖeka ku. Wotsɔ, wokɔ amea ke ne kua tsɔ yina ɖiɖige. Wosɔ ɖe eŋutsi. Wogbɔna woto mɔ gã aɖe dzi. Dzɔƒoxɔ gã aɖe axa dzi ma wole.

Ɖevi aɖewo le dzidzɔ kpɔm le teƒea, wo dzidzɔ kpɔm ŋutɔ, ɖewo lé sesi ɖe asi le ʋe ɖum, ɖewo tɔ ɖe megbea, atiwo le teƒea gbogbo za, wodo flawawo za, wole ʋe ɖum.

Teƒe aɖee ya le lɔlemɔgã aɖe dzi lɔ yevozi kɔ ɖe moto dzi le moto dzi nɔ moto kum, ɖɔ kuku. Eŋuwo le axadzi nɛ zã. Eŋuwo le megbe nɛ. Motoa yina

Gbadagba wole afima. Wole fefefe ka hem. Ama ɖewo do agbala wu, awu gãgãgã wo. Ɖewo ɖo kuku dzẽ. Nyɔnuwo sɔgbɔ wu ŋutsua wo.

Xɔ nyakpɔkpɔ aɖe enye ya. Seƒoƒowo ƒo xlã xɔa. Ƒome aɖe le woƒe ŋu ŋuti, avu aɖe le wo gbɔ. Wole ame aɖe kpɔm le nu kom le fi ma. Teƒea nyakpɔkpɔ ale gbegbe.

Ɖevi aɖewo nɔ keke gã aɖe tutum. Ame atɔ̃ le woƒe axadzi. Ame eve le eƒe megbe, wole etɔm. wole nu kpɔm le nu kom.